Nyɔnu ƒome ya tso enuƒleƒe le filin station ƒe ŋudzraƒe. Woƒle enua vɔ heva tɔ ɖe emɔto henɔ emɔ dzim be yewo ava tso mɔ me. Moto hã va nɔ yiyim hafi wo pak eŋuwo hã ɖe afi ma.

ŋutua li eye ɖeviwo sɔ ɖe eŋti fūu ɖevia eɖewo medó awu o wutsua le e ɖasi yike kɔ eka kɔ de me ɖevio nɔnyi ɖe gbɔ henɔ ekpɔm ɖevia ɖewo nɔ anyigbã

Ɖevi yawo va tsi egoto, nɔƒe meli woamlɔ o. Wo katã wole tsitrenu hele wo nɔ nɔewo kpɔm gake woƒe ŋkume hã dze le, wonɔa dzidzɔ hã kpɔm, wonɔ dzidzɔ kpɔm.

Edzo bi goil fillin statini kple xɔwo. Eŋuwo katã eŋu ɖe sia ɖe fia. Edzotsilawo ƒe ŋu va afi ma nɔ mɔdodoa dzi. Amewo hã nɔ mɔdodoa dzi nɔ afi ma kpɔm.

Amwo yi ɖe kuteƒe. ame ɖeka nɔ akɔ fam ne ameyinugbea ƒe amewo. Ame mamleawo katã wonɔ tsitre henɔ ekpɔm. Aɖaka hã le wo gbɔ.

ƒome yawo le dzidzɔkpɔm eyime wóle gadin me wodó flawawo vovovovowo nyɔŋuviawo le dzidzɔkpɔm eye wó dzilawó le wó gbɔ wó kó asiwui kɔ́ de asi